Kasuwa waje ne da aka sanshi da cinkoso, kuma har ana lissafa duk kasuwan da bata da irin wannan cinkoso to bata cika kasuwa ba musamman a yankin mu na nahiyar Afrika, a wasu sassa na duniya sukan yi kokarin magance irin wannan cinkoson ta hanyar tsare-tsare masu kyau, tsara layuka da killace ita kasuwan a waje guda ba tare da ta shiga cikin jama’a sosai ba, to amma a yankunan mu ta Afrika akan lissafa cikan kasuwa ne da yanayin hada-hada da ake yi a cikin ta kuma yanayin irin cinkoson da ake yi a cikin ta idan muka ɗauki misali a wasu kasuwanni da suke cikin Nigeriya musamman a Arewacin Nigeriya inda al’ummar Hausawa suka fi yawa, mu ɗauki misalin garin Kano da yake da shahararin kasuwanni kamar irinsu kantin ƙwari, singa irinsu dawanau, kasuwar kurmi da sauran su, dukkan wannan wazaje wazaje ne da suka sifantu da cinkoso musamman a wasu lokuta, mun ɗauki kasuwan ƙwari ma samu cewa a wasu lokuta kamar lokacin da ake fuskantar wasu ɓukukuwa irin na sallah ko kuma ɓukukuwa irin na kiristimeti akan samu cikuwa da cinkoson al’umma ta yadda mutane ma a kafa ma suna tafiya suna yi wa kansu ɓurki saboda cinkoson mutane inda mutum zai raɓa ya wuce yakan zama masa aiki bama lallai sai mota ba, to haka kuma a sauran kasuwanin duk lokacin da irin wannan lokaci ya kewayo na hidindimu da ya shafi wannan kasuwa akan samu haka.

Bahaushe yakan ce yam mata adon garin, in babu ku babu gida in kuma kun yi yawa gida ya ɓaci. Mata dai a yankinmu na Arewacin Najeriya an san su da kunya da kamun kai. Kusan kunya ita ce adon n mace duk macen da ba ta da kunya takan rasa mijin aure kuma hakan yakan zaman mata aibin da kaniya bibiyanta ba ita kafai ba har da sauran danginta. Da wannan ake so mace musamman budurwa ta kasance da kasantuwa da kunya da kuma kame kanta daga mazaje da wasu abubuwa da ka iya haifar mata da matsala a nan gaba ko da ba ita ba musamman 'ya'yanta da za su iya zuwa ta tsatsonta. Haka aka san mata a wannan yanki namu na Arewa da kunya. Sai kuma aka wayi gari a wasu lokutan abubuwa suka janyo daga idon 'yan mata musamman a wannan kwanaki na hanyoyin sadarwa mafi sauƙi inda budurwa za ta iya fitowa ta yi rashin kunyarta iya san ranta al'ummarmu gaba ɗaya a rasa wanda zai iya taka mata burki kama daga danginta da yayinta da manyan gari da sauransu duka haka za a zuba mata ido tai ta cin karenta ba babbaka, wannan ɗin kuma ya saɓa da yadda al'ada da ƙasar Hausawa aka yi tun can ma asalin tun ma kafin zuwan Musulunci.

Yara ‘yan dagwai- dagwai iyalan baba, ana lissafa rarrafen yara daga cikin wani mataki na fara tafiya. Da farko dai yaro yakan fara zama a irin wata na huɗu kafun daga baya ya fara rirrife ta hanyan fara jan ciki se kuma karya giwa, duka yana faruwa a mataki na biyu wanda kusan yana iya farawa daga wata shida, bakwai kafun ya yi kwari a irin watanni na tara kafin yaro ya fara tafiya. Amma duka wannan yana da alaƙa da lafiyar yaron da kuma ingancin kayayyaki na abinci da kulawa da yake samu daga ita mahaifiyan, a wannan mataki yara na ƙirinniya sosai ya rarrafa ya janyo wancan, ya rarrafa ya janyo wancan ya fasa wannan, ya fasa wancan a lokacin nan iyaye na haƙuri da su sosai-sosai; saboda irin banna da kuma ƙirinniya da kazar-kazar da ƙarfi da yake ji a jikinsa kafun daga bisali ya fara kama abu yana tashi daga baya ya tafiya ta bijiro. Bayan tafiya kuma a hankali ana ta dafa a fara gudu har yaro ya tsaya da ƙafafunsa, ƙafafu su yi ƙwari, rarrafe shi ne mataki na farko na fara tafiyan yara wanda daga bisani kuma wanda kamar yadda muka ambata se ya fara tafiya. Wannan a taƙaice abun da za mu iya cewa kenan a wannan gaɓa.

Mataki na farko na tafiyar yara yana farawa ne a rarrafe bayan rarrafe akan zo tatata. Tatata akan zo mataki ne da yaro kan ɗan daddafa abu ya yi tafiya ba yare da zai iya tafiya shi ka dau ba yare da ya riƙe wani abu ba a wannan mataki yara na fuskantar barazanar faɗuwar da sauransu. Ya tashi ya kama wani abu ya faɗi ko ya jingina da shi ya goce ya fada ya yi kuka toh da haka har kafar ta ɗan fara tsayawa yana iya takawa a lokacin inda yaro ya fara takawa yakan yi tako ɗaya biyu uku kafi ya samu ya zauna kafin a hankali daga baya ƙafa ta miƙe tai ƙwari ɗan fara lallaɓawa yana tafiya a hankali a hankali har ya miƙe. A wannan mataki wasu iyaye ɗaukar matakin saya musu wasu abubuwa da ka iya taimaka musu wajen tafiya. Musamman a wani lokaci a baya akwai wata mota da ake yi ta katako da ake yi na yara su dafa ta suna yi suna tafiya. Wanna yana sa kafarsu tayi ƙwari. A yanzu kuma akan ɗan sama kekuna wanda turawa suka tanadar to suma sukan taimaka wa yara wajen yin tafiya tai sauƙi. Amma dai abun da bahaushe ya fi yarda da shi shi ne kowanne yaro yana da lokacin da Allah ya tsara masa da zai yi tafiya an koya masa ko ba koya masa ba in lokaci ya yi zai yi.

Babbar birnin jahar Edo Benin wanda aka fi wa take da birnin Benin, birni ne mai tsohon tarihin gaske wanda yake da abubuwa da yawa na tunawa a tarihance daga cikin abubuwa manya-manya masu jan hankali akwai wannan katon gunkin da yake tsakiyan birnin garin kusa da sarkin garin a kan wani babban round na shataletalen motoci wanda yakan ja hankali sosai musamman mutane wanda suke baki su kan himmatu da kallon wannan gunki da al’ajabin yanda aka sassaka shi haka kuma yakan janyo baki ‘yan yawan bude ido wani lokaci sukan ɗauke shi a hoto da sauran abubuwa na tunawa, wannan abu ko ince wannan gunki yana daga cikin manya-manyan abubuwan tarihi a Nigeriya wanda suka keɓanci kasar Binin wanda kuma yake wakiltan al’adunsu da kuma dabi’un mutanan wannan yanki, lallai gunkin babba ne kuma yakan ja hankali kuma lokaci zuwa lokaci ana samun wasu wanda suke yin takanas ta kano suyi tafiyayya domin duba wannan gari da kuma kallon wannan gunki da ganin yadda mutane suke da basira wajen sassaka irin su.

Lallai mutum yai ta abu ana dawo da shi ana dawo da shi ana mayar da shi babu daɗi kuma yana taɓa zuciya wanda ya kansa daga nan ma ya karaya. Kamar ni misali na ɗauki wannan muryan tawa kusan karo na uku kenan zan iya cewa, to ana ta mayar da ni ana ta mayar da ni zuciya takan ji ba daɗi, to amman idan mutum ya sani cewa shi wannan mayarwan da ake yi, ana yi ne saboda inganta aiki, to zai samu sauƙi a ransa, sannan kuma zai yi ƙoƙari ya dinga koyo daga kurakuren shi na baya. Idan yayi kuskure a baya, wanda kuskuren ya ja aka mayar da aikin, to sai yai ƙoƙari ya kiyaye shi gaba kar ya faɗa irin wannan kuskuren. Haka kuma ya sani cewa ba wani wanda zai yi wani abu ba tare da ƙalubale ba, kuma ƙalubale su ne suke gogar da mutum, su taru su gogar da shi, yau da gobe sai ya zamana cewa ya kiyaye ya yi abun iya ƙololuwan da ake buƙata na inganci. To haka ya kamata mutum ya zama ya koya daga kurakurensa, ya inganta, ya kuma cigaba da yi, ya dage wata rana sai labari har ya cin ma gaci. Kamar yanda bahaushe ke cewa har ya kai inda ake so ya kai da haka sai ya zamana ya zama abun koyi ga kowa, tunda ba wanda ya taɓa yin wani abu ba tare da ƙalubale ba, kuma wannan ƙalubale kaman yadda na faɗa a baya shi ke gogar da mutum ya kansa ya zama aikin da zai yi ɗin aiki ne natsatstse ingantacce.

Idan ana Magana ta zanga zanga, a cikin shekarun baya bayan nan an samu ɓarkewan zanga zanga wacce aka mata laƙabi da zanga zangar end sars ko kawo ƙarshen jami’an ‘yan sanda na sars. waɗanda jama’a ke tuhuma da tsanani da cin zarafin ɗan Adam. Wannan zanga zanga an yi ta ne a cikin watan okutoba na shekarar dubu biyu da ashirin, ina ganin a cikin ashirin ga wannan wata, wanda kuma kamar yadda na faɗa, dalilin yinta, ana tuhumar ‘yan sanda na sars da wassarere da haƙƙin al’umma da kuma tauye musu ‘yanci. Bayan ita ko in ce kafin nan, an yi ta a garuruwa manya manya na Najeriya kama daga Lagas, Abuja, da fatakot. Bayan nan an yi zanga zanga ta baya bayan nan a cikin shekarar dubu biyu da ashirin da huɗu da ta wuce, wacce aka yi zanga zangar kawoƙarshen rashin ingancin gwabnati, ko gwamnatici take yi. Wacce aka siffanta ta da zalunci. An yi ta a watan Agusta daga ɗaya ga wata zuwa goma ga wata. Duk da cewa an samu hatsaniya, da tarzoma ba ta samu ta kai kwanakin da aka ɗiba mata ba. Dalilin wannan zanga zanga kuma, ya faru ne saboda tsadar kayan masarufi, da kuma tshin gauro zabi da farashin man fetur, ya yi da abubuwa da yawa da suka yi tsada sanadiyyar tsadar farashin man fetur. Bayan ita an samu wata zanga zanga wacce ita ma bata yi tasiri sosai ba. wacce aka yi ta a ranar zagayowan ‘yancin ƙasa ɗaya ga watan okutoba kenan ta shekarar dubu biyu da ashirin da huɗu. an yi ta a wannan rana ta ɗaya ga wata kuma an yi ta ne domin nuna gazawar gwamnati wajen magance matsalolin al’umma.

Yin magana akan yadda ake tsara biraane ne da yake buƙatar mu kallee shi ta fuskoki ko ɓangarori kamar gudaa biyar ɓangaree na farko shi ne muhimman ɓangarori ko sassaa na shi birni ɗin. Am ana samun sassa daban-daban na birni wanda a ciki akan sami aa kamar cibiyar kasuwanci, acikin wannan cibiyar kaasuwanci ko irin wannan wuraaren suna siffantuwa da irin dogayen gine-gine da manya-manyan shagunan kaasuwanci da ofisoshi ofisoshi na gwamnati. Akan kuma sami ɓangaree na biyu wanda shi ne ɓangaree na wajen zama, inda a nan kuma akan samu gidaaje ne da mutane za su zauna su yi raayuwa aciki, wannan waje ba a fiye son shi ya zama waje mai hayaniya ba. Bayan nan akwai am ɓangaree na masanaa'antu inda ake gina masana'antu da kamfanoni wanda al'umma za su shagaltu dai da aiki, a wannan wuraaren to shi maa wannan ɓangare ɓangaree ne da ake ware shi na musamman. To bayan nan kuma sai wuraare wanda suke na gamagari na kowa da kowa, inda kowa zai riƙa zuwa kaman tasha tashar mota kamar ma iya cewa kaasuwaa kamar makaranta kamar asibiti da sauransu. So nan akee yin makaranta da manyan makarantu kaman aa jami'o'i da makarantu na gaba da sakandaree masu yawa. Wannan gefe na farko keenan idan kuma muka kalli wani gefe akwai yadda ake yin tsarin shi birnin kan shi, inda ake ware wajee na rayuwa waje na kasuwanci waje na kamfanoni da kuma wajen da za a iya haɗa duka waɗannan abubuwan wannan ta wani gefe kenan.

Haƙiƙa abokai na da tasiri matuƙa wajen taimakawa lafiyar ƙwaƙwalwan ɗan Adam. A duk lokacin da mutum ya kewaye kan shi da abokai, wanda suke nagari masu tunanin cigaba, taimakawa kawunansu, to, shima yana iya ƙoƙari ya yi koyi da su, wanda hakan zai sa ya dinga kwaikwayon abun da suke yi. Wannan ɗin kuma zai taimakawa lafiyar ƙwaƙwalwan shi, kuma zai taimaka wajen bunƙasa tunanin shi. A wannan gaɓar bahaushe yana da wata magana da yake cewa abokin ɓarawo, ɓarawo ne. Ma’ana, duk wanda zai yi aboki da ɓarawo to shi ma zai koyi sata. To wannan idan yai amfani da abokai ko, in ce idan ya kasance tare da abokai nagari to zai koyi nagarta. Inya kasance dana banza zai koyi shiririta. Ga wata wani karin maganan na bahaushe yake cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai. Idan za ka abokanci mutummin da yake dakon kanwa, yanda kan shi yai fari saboda ɗaukan wannan kanwar haka kaima kanka zai yi fari saboda ɗaukan wannan kanwan. To a taƙaice abun da bahaushe yake nufi da wannan karin magana shi ne in ka abokanci nagari za ka tasirantu da ɗabi’unsa nagari. Inka abokanci mutumin banza za ka tasirantu da ɗabi’unsa na banza. Wannan kuma haka yake duniya ta tabbatar a zahiri ma ya tabbatar da haka.

A lallai nisadi abu ne me kyau sosai kuma yana taimaka wa lafiyar jikin da lafiyar kwakwalwa gabakiɗaya. A yayin da Bahaushe yake cewa taba-kidi taɓa-karatu ma’ana za ai karatu yanzu anjima kuma a sha kidi saboda kwakwalwa ta samu hutu wannan ɗan kebancewa da mutum zai a ciyar da kan shi daɗi ya ɗan yi nishaɗi zai taimaka wa lafiyar kwakwalwanshi kuma duk wanni zafin kai da ya ɗiba a cikin lokutan da ya shagaltu da abubbuwa daban-daban zai ɗan sauke su ko kwakwalwan za samu za ta samu natsuwa kuma dauwama akan abu guda ɗaya yana sawa mutumya ƙosa to idan aka ɗanyi a a ka shagatu da wasu abubbuwa se kuma asamu lokaci a huta wannan ɗin likitanci ya tabbatar da cewa yana taimakawa kwakwalwwa kuma hakama bahaushe shima ya faɗa taba kidi taba karatu in banmanta ba ko in zan iya tunawa akansa akwaima wannan hadisi dake nuna hakan to haƙiƙa wannan yana da matuƙar amafini musamman ga lafiyar ɗan adam kuma yana ƙara saita wa mutum tunanin shi yanda ze iya yin wasu abubbuwa bayan yai wannan nishaɗin na ɗan lokaci kwakwalwwansi tayi wasai zata kuma ɗauka sabbin da baƙin abubbuwa.

Idan ana magana akan nagantacciyar alaƙa, to ana magana ne a kan yadda mutum zai zama mai kulawa da alaƙar da take tsakanin shi da mutane ta taimakekeniya da zumunci da sauran su. Kuma inda mutum zai bi wajen inganta wannan alaƙar shine ta hanyar gina ƙaƙƙarfar alaƙa da mutane. Ya zamana yana da kyakkyawar mu'amala da mutane, haka kuma ɓangare na biyu ya koyi salo na iya magana da isar da saƙo ta yanda in yai magana kowa zai saurare shi kuma ya fahimce shi. Abu na uku shine yin mu'amala da mutane kai tsaye. Taimaka ma al'umma, shiga cikin al'umma ayi aikin al'umma tare da shi. Sai abu na hudu sa wa kai wasu iyakoki da dokoki. Mutum ya sa wa kan shi iyakoki cewa ya san ga iyakata ba zan ƙetara ba ga kuma abinda ba zan yi ƙasa dashi ba. Sai kuma tausayawa mutane da kuma mutunta su. Mutuntawa na gaba da kuma tausayawa na ƙasa wannan shima yana taimakawa wajen mutum ya inganta alaƙarsa da mutanen da yake rayuwa da su suke kewaye da shi. Kuma yana da muhimmanci gefe ne da ya kamata mu kula da shi maimakon a iya lafiyar jukkunan mu zamu dunga kulawa yawanci munfi damuwa dame zamu ci ya za a yi mu inganta lafiyar jikin mu bama tunanin ya za a yi mu inganta lafiyar mu ta bangaren zamantakewa

Idan ana magana ta yadda mutum zai zama abin koyi, to ana magana ne a kan wasu siffofi kaman guda tara zuwa goma daya kamata a ce mutum ya haɗa su. Wanda sune za su taimaka ma mutum ya zama abin kwaikwayo. Abu na farko shi ne jagoranci mutane da misali ma'ana ya zama shine misalin da mutane za su kalla su koya idan yace a yi kaza to ya zama shi ne na farkon wanda ya fara yin wannan abin. Abu na biyu, ya nuna mutuntawa da kuma tausayi ya fi tausayin na ƙasa ya kuma mutunta manya wadan suke sama da shi. Abu na uku shi ne mutum ya zama mai gaskiya komai na shi ya zama a buɗe ba ƙunbiya ƙunbiya, ba ɓoye ɓoye. Abu na hudu, ya dinga kwatanta kamewa da mutunta kai daga abubuwan da za su iya janyo masa wulaƙanci da ƙasƙanci. Abu na biyar, ya cigaba da ganin ya daɗa haɓaka wa'innan siffofin da yake da su na baya. Abu na shida, ya kuma yi ƙoƙari wajen nuna ƙwazo da jajircewa. Abu na bakwai, ya zama mutum mai kirki kuma taimako. To wannan siffofine na gari da mutane suke so kuma za su ga suna son su yi koyi da mai irin wannan siffofin. Sai abu na takwas, ya kula ya kiyaye dukkan wasu dabi'u da suke na gari. Abu na tara, ya zama mutum mai kula da dukkan al'adun mutanen da ya tsinci kan shi a cikinsu. Wannan sune siffofi tara da ya kamata mutum ya haɗa domin ya zama misali kuma abin koyi ga al'umma.

Idan ana magana a kan zama uba nagari ko uwa ta gari ana magana ne akan samar wa da yara ko 'ya'ya wani mahalli mai cike da ƙyauna da soyayya da taimakekeniya, wanda zai taimake su wajen tasowa cikin dabi'u da al'adu masu kyau su zama mutane masu kulawa masu sanin muhinmancin kansu da muhinmancin al'umman su. Anan ga wasu abubuwan da za su taimaka ma mutum ya zama uba ko kuma uwa ta gari. Abu na farko shi ne ya nuna ma yaran nan soyayya mai yawan gaske da kulawa. Abu na biyu, ya zama uba ne ko uwa ce amma kuma tana iya shiga cikin lamarin 'ya'yanta kai tsaye ko yana iya shiga lamarin 'ya'yansa kai tsaye ba wai ya ware gefe yana kallansu suna yin wasu abubuwa ba tare da shi ba. Abu na uku, ya samar ma su da muhalli mai tsafta da kuma nagartacce mai kuma aminci, yaro yaji cewa lallai a duk lokacin da yake tare da iyayensa yake gida to yana cikin aminci. Abu na hudu, ya samar masu da ko ya saita masu abubuwan da ake tsammani daga gare su, su zamana a fili a fayyace cewa ko wani yaro yasan me ake tsammani daga gare shi. Abu na biyar, ya zama asalin abin koyi ma'ana duk abinda yace ma yarannan su yi a ga ya fara da kan shi wannan a taƙaice kenan.

Ciwon rashin natsuwa, wani ciwo ne da yakan kama ɗan Adam wanda zai haifar masa da rashin natsuwa a cikin ƙwaƙwalwansa, da tunaninsa, wanda wani lokacin ma yakan kai ga mutum ma ya fara hauka koda ba hauka tuburan ba, amma dai ya zamana akwai wasu alamun hauka a tattare da shi. Ciwo ne mai hatsarin gaske. Wanda wannan a gaɓar mutum yana buƙatar kulawa ta zahiri da ta baɗini. Kulawa da lafiyar jikin shi, da kuma kulawa da lafiyar tunanin shi, da kuma ɗebe masa kewa. To hanyoyin da mutum zai bi domin magance wannan ciwo akwai neman shawaran masana. Neman shawaran masana likitoci kenan na wannan ɓangare, abu na biyu akwai gina wani tsari na taimako na taimakekeniya saboda mai irin wannan ciwon yana buƙatan a dinga zama da shi ana taya shi hira, ana ɗebe masa kewa, ana masa zantuntuka masu daɗi. Abu na uku akwai kwatanta magani na kai kai ma’ana mutum shi da kansa ya koyi ya zai yi ya magance wa kansa. Idan nasan yawan damuwa ne yake haifar mun da wannan ciwon. To sai in dinga gujewa rashin damuwa, abu na hudu mutum ya sa ma kanshi tsari na lokaci saboda daga cikin abubuwan da suke kawo wannan ciwon akwai taruwan abubuwa su wa mutum yawa barkatai ba tsari, zanyi wannan, ina da wancan, ban gama wannan ba, na fara wannan. To wannan yana taimakawa sosai wurin tashin wannan ciwon. Idan mutum yai wa kan shi tsari, a wannan lokacin zan yi kaza, anjima bayan ƙarfe biyu zan yi kaza, to wannan zai taimaka masa wajen faɗawa wannan matsalolin. Sai abu na biyar, shi ne mutum ya shiga cikin wasu abubuwa da yake jin daɗin yinsu. Idan kana jin daɗin yin karatu to sai ya zamana kana yawan yin karatu. Idan kana yawan jin daɗin fita yawo, to sai ya zamana mai ciwon nan yana yawan fita yawo. Yin abun da yake so yana taimaka masa a wajen rage wannan ciwon.

magana akan yanda zakayi gwagwarmaya da rashi a rayuwa abune da baya bukatan wani dogon zance musamman ga mutanen da yazamana sun yadda da ubangiji inna Magana akan mutanen da suke musulmai da kiristoci duwwanda ya yarda cewa ubangiji shi yake bashi wani abu to wannan ba abun damuwa bane sai ya wadatu da abunda Allah ya bashi abunda bai samu ba kuma yasan Allah bai kaddara masa ba sannan kuma sai yayi farin ciki da godiya da abunda aka bashi wannan zai sa zuciyarsa na tsuwa kuma zai taikamaka masa wajen n zaman lafiya da zuciya sa da kuma yasan cewa abubuwan da aka bashi da baima nema ba sunma fi wanda ya rasa yawa to wani maganan tashin hankali ba daga hankali sai ya wadatu da abunda aka bashi wanda kuma ba’a bashi ba sai ya san cewa ba rabon shi bane sannan kuma yasan cewa duk wayansa bazai iyya samowa da kansa ba sannan kuma wanda ya samu din duk wayansa bazai iyya samowa da kansa ba da wannan sai ya sa a ranshi abunda aka hanashi shine alheri a wajenshi abinda kuma ya samu shima shine al heri a wajenshi idan an hanashi yasan cewa ahanin al heri ne idan kuma an bashi shima yasan cewa bayarwan al heri ne sai yayi godiya

Magana akan yanda mutum zai tsara lokacinsa, ya kuma tsara aiyukanshi, maganace me muhimmanci. Saboda zata taimaka kwarai, wajen mutum ya’iya cimma aiyukansa akan lokaci, batareda wata gazawaba. Abun kuma da ze temakamasa wajen yin haka, Abu na farko. Shine yasan aiyukan nasa muhimmancinsu, saboda mataki mataki ne. Wani yafi wani muhimmanci, wani yafi wani muhimmanci to se ya tsarasu daki daki, se yabi yanhar lissafasu ya zaiyanasu. Na biyu kuma se yazo ya rarraba ya rarraba. Wannan da wannan layinsu ɗaya wannan dama wannan layinsu ɗaya. Sannan kuma se yazo, se ya rarraba wannan yafi wannan muhimmanci, anfi buƙatar wannan kafin wannan. Bayannan sai yazo ya shirya musu, yasamusu manufa da abunda akeso a cimma. Wannan inaso incinma kaza, wannan ina so incinma kaza wannan ina so incinma kaza. In yayi haka kuma se yayi amfani da hanyoyi na zamani, wajen tsara waɗannan abubuwan. Kamar amfani da Calendar, ta kamfanin Google. da kuma wasu ire iren su. Inma be iya amfani da wadannan abubuwan da suka shafi, ci gaban zamani ba yana iya zaunawa ya rubuta da hannunshi. Ya zana tebur, yakuma shigar da wannan aiyukan nashi. se abu na biyu ko na uku, shine ya shigar da lokacin hutu. Kada yazamana koda yaushe, aiki aiki aiki aa ya shigar da lokacin hutu.

Haƙika matsaloli na rayu sunanan a kullun kuma kowace rana tana zuwa da irin nata matsalolin. Kowani mataki na rayuwa yana zuwa da irin nashi matsalolin. Su matsaloli a ba guje masu ake yi ba, ko ɓarin magancesu ake tunda inma ka guje masu ɗin za su zo su cin maka. To kuma yana buƙatar mutum ya haɗa siffofi kamar haka, na hakuri da iya sajewa da yanayi, haka kuma da kyakykyawan ƙwazo da lafiyayyan tunani. Wannan su ke sa mutum ya iya cimma matsalolin rayuwa. Amma zan ɗan zaiyano wasu abubuwa kaman guda uku zuwa hudu wanda zasu taimaka, wajen mutum ya cimma matsalolinshi na rayuwa. Abu na farko shine, a karɓi wannan matsalar, idan matsala ta bijiro to a karbe ta a matsayin matsala, se ai tunanin kuma ya za a yi a magance ta ba ba a guje mata ba. Abu na biyu a yi duba a kalli yanin me ya haifar da wannan matsalar, se shima a guje mashi, shi abunda ya haifar da matsala shi ake gujewa, se ya zamana ba ze ƙara haifar dawata ba, amma matsalar da aka haifar ɗin ba’a guje mata se a magance ta. Se abu na uku, se mutum ya zauna yayi kwakykyawan tunani, wace hanya ya kamata ya bi wajen daƙile, ko magance wannan matsalar.

Magana akan shiga, ko yadda ake bayyanan shigar mutum a cikin yare hakan duba jikinsa na farko wani gajere za'a iya cewa wane dogo ne, ko kuma a iya cewa wane gajere ne, ko wane dogo ne sosai, ko wane gajere ne kwarai, ko wane dogo ne zanƙala-ƙoƙi to duka ana yin amfani da wa'innan kalmomi wajen bayyana yanayin siffa, da kuma shiga ta mutum. Haka kuma akan iya siffanta mutum da cewa siririne, ko faffaɗane, ko lukuti ne, kamar yadda ake faɗa a Hausa, ko wasu kalmomi masu kama da wannan. Wannan ta ɓangaren jikinshi kenan, za kuma mu iya kallon ɓangaren kaya da ya saka, se mu ce wane yana sanye da daoguwar riga, wane yana sanye da gajeriyar riga, wane yana saka da sanye da baƙin wando, ko wane ya saka hula, ko wane be saka hula ba. Misali ma iya cewa kira min dogon mutumin can, fari, me sanye da baƙar hula. Haka a ke yi a nuni ko kwatanta mutum wanda yake, um ta hanyar shigassa.

Idan ana magannan anxiety, wani ciwo ne wanda a ke samun hauhawa da ƙaruwar fargaba, da tsoro da kuma yanayi na damuwa. Duk da cewa a zahiri wa’innan ba matsaloli bane saboda kusan kowane mutum an halicce shi da wa’innan. To amman wuce gona da iri cikin wa’innan ɗin ya zamana mutum kullum yana cikin fargaba shi kadai gaban shi na faɗuwa, shi kaɗai yana firgici, shi kaɗai kullum yana cikin damuwa ba tare da wani dalili mai ƙarfi ba. Wannan ciwo ne da ake kiran shi da wannan suna na anxiety. Sannan kuma daga cikin manya manyan alamomin shi akwai bugawan zuciya fiye da ƙima, wani lokacin yawan zufa, haka kuma da saurin gajiya, da kuma abun da ya shafi zafin kai. Mutum kawai shi kadai ya ji gaba ɗaya ya kiɗime. To wannan shi ma yana daga cikin alamomin shi. Akwai kuma alamomin shi wanda su ba na zahiri ba ne, akwai irin kaman tsoro, fargaba mai tsanani, mai yawa, so wannan duka suna daga cikin alamomin da suke nuna cewa akwai anxiety. Ya mutum zai magance shi? Akwai mutum ya sani kuma ya yarda cewa yana da shi. Wannan shine mataki na farko saboda wani yana da shi ɗin kuma bai ma yarda yana da shi ba. Sai mataki na biyu shi ne mutum ya dinga yawan hutawa, da yawan dogon nunfashi, mutum ya ɗan ja numfashi mai ɗan tsayi kafin ya sauke. Sai abu na gaba da zai taimaka wajen mutum ya iya magance wannan matsalar akwai shine mutum ya ɗauki tsari na kyakkyawan lafiya, ya zamana yana cin lafiyayyan abinci, don abun nan ɗan motsa jiki, da sauransu. Wannan zai taimaka ƙwarai wajan ya iya taƙaita wannan ciwo na anxiety.

Magana a kan yadda mutum zai kawo ƙarshen kura kuransa. Mu sani cewa shi kuskure wani yanki ne na ɗan Adam, matuƙar mutum ya zo a ɗan Adam ya amsa sunansa mutum, dole ne wata ran ya faɗa cikin kuskure. To sai dai shi kuskure akan yi ƙoƙari a taƙaita shi koda ba za a iya magance shi ɗari bisa ɗari ba. Hanya ta farko wajen magance kuskure shi ne, mutum ya amsa kuskuren ya yadda cewa yayi kuskuren. Wannan itace hanya ta farko. Hanya ta biyu shi ne, ya kiyaye zuciyansa daga damuwan cewa yayi kuskure, domin yin kuskure abu ne na ɗabi’a ta ɗan Adam, dole wata rana yayi kuskure, to kada kuskure ya haifar masa da damuwan cewa yayi kuskure. Sai abu na uku shine, ya duba ya ga cewa me ye ya janyo masa wannan kuskuren, meye aka yi ba daidai ba har aka faɗa wanan kuskuren. Sai abu na hudu shine, ya koyi wani darasi daga wannan kuskuren. Da wannan kuskuren ya faru mai ya haifar? Wani darasi zan iya ɗauka daga cikin abun da ya haifar. Abu na biyar kuma mataki na kusa da karshe shine, ya magance ya ɗau mataki na kare aukuwan haka a gaba. Sai kuma abu na shida shine ya yafe ma kanshi, sabida idan mutum yayi kuskure kuma bai yafe ma kan shi ba zai kasance kullum yana zargin kan shi. Abu na karshe kuma shine a cigaba daga inda aka tsaya kada yin wannan kuskuren yasa a ce ai ba za a ɗaura gaba ba.

Wannan wani wasane wanda ake kira wari-ayaware. Wanda wasane daya samo asali, daga ƙasar hausa ko yankin mutanen dasuke hausawa, wa’inda suke rayuwa a Najeria datake yammaci Africa. To Najeria ta yammaci Africa, kosu wannan hausawa suna amfani da ɗan wani katakone, wanda ake ɗan musu wasu ramuka kamar guda shida zuwa sha biyu. Kuma ana zuba ɗan wasu kwayoyi aciki, wanda wannan kwayoyin sune, masu buga wannan wasan guda biyu. Kowa ze dunga amfani dasu wajen ɗan jejjefara ya jujjuya. A tsarin shine idan mutum ya ɗauki huɗu dama kowani rami anasa guda hudune aciki, kafun a fara. To wanda ze fara bugawa ze dibi guda hudunnan, inya ɗibi guda hudu ze ɗan zagaya da su ya duba wasu ramuka. Shi um ramukan dasuke bangaren shi, ko su bangaren ɗayan abokin karawan tashi Se ya zuba amma dole wananan ramukan su zama a jere, su zama a jere. Ma’ana inyafara da ramuka biyun karshe, to ze zagayo zuwa kan ramuka biyun farko. Haka shima, to abin dai da ake so shine aga wanene ze fara ƙarar da ramukan da suke gabanshi. To kuma alokacin damuke bugawa shi wanda muke bugawa dashi ze iya zubawa a ramuka nima kuma zan iya zubawa a nashi.

Kamewa da kwatanta kai da wasu mutane abune da ka iya zama mai wahala. Amma kuma yanada matukar muhimmanci, wurin ganin cewa mutum ya bunƙasa kansa. Anan zan ɗan karantomana wasu matakai, wanda mutum zaibi wajen ganin, cewa ya daina kwatanta kansa da wasu. Abu na farko, yasan hatsarin yin hakan, kwatanta kai da wani ah yanada hatsarin gaske. Saboda ita rayuwa kowa da yanda Allah ya shirya masa rayuwarsa. Ƙokarin kwaikwayon ta wani zai iyazama ba lallai irin tsarin ku ɗaya da shiba. Hanyoyin dayabi yaci nasara, kai wata kila in kabi kasamu faɗuwa. Se abu na biyu, mutum ya yarda da banbanbance banbancen da ke tsakanin mutane. Nida wane ba ɗaya bane, wane ze iya kaza nib azan iyaba, wane yanada kaza ni banidashi. To lallai yakama hanyoyin dayawa mubisu da ma banbanta, wajen cimma nasara. Se abu na uku, mutum me makon kwatanta kanshi da wani, to seya tattaba tunaninsa da hankalinsa, gaba ɗaya akan yanda ze samarwa da kansa cigaba. Se abu na huɗu mutum ya kasance, yana kwatanta godiya da abinda Allah ta’ala ya bashi. Wannan zai taimaka masa kwarai da gaske, wajen ganin cewa ya daina kwatanta kansa da wasu.

Am koyo a matsayinmu na manya, wanda muka manyanta Zai iya zuwa da Zai iya zuwa da matsaloli dakuma wasu abubuwa, na jindadi da annashuwa. Matsalolin suna da alaƙa da rin yanda abubuwa sukai yawa aku anan hidima cen hidima nan, aiki can aiki can. A abun na jindaɗi kuma da nishadin,, ka iya zama saboda irin so da mutum yake, ya koya din da shaukin da yake dashi. So gawasu hanyoyin dazubi wajen, mutum magidanci mai girma ko ince babban mutum ya iya ya iya koyan karatu. Akwai ta hanyar sawa kai tunani na cigaba. Shine yazamana cewa, yasa a ranshi wannan karatun yanayine saboda ya gina kansa. Se abu na biyu mutum ya setama kanshi manufa, inaso incinma kaza aƙarshen wannan lokaci. Ko wannan zango na karatu. Sannan mutum ya gina akan ilimin dayafi masa muhimmanci, agaɓa dayake. Wannan ze dinga tunkuɗashi yana sha’awan yaga ya koya din. Se abu na huɗu, yazamana cewa yasa karatun yazama koda yaushe. Abunda ake nufi da wanna shine kar wani lokaci, ya yanke kawai ya dena zuwa karatun. aa ya daure yacigaba. Se kuma abu na biyar kuma mafi muhimmanci shine, yai amfani da hanyoyi daban daban na koyo ɗin.

Lalle biyan kudin wuta ko na ruwa abu ne da ka iya zama ma magidanta damuwa, musamman a irin wannan yanayı da ake ciki kunci da tsadan rayuwa. Amma duk da haka akwai wasu tsaruka da idan magidanta zasu bi za su taimakawa kansu wajen sauƙaƙawa kansu idan za su dinga biyan wannan kuɗaɗe. ɗaya daga cikin hanyoyin da wannan mutane za su bi domin sauƙaƙawa kansu akwai tanadi, mutum ya dinga tanadi tun daga farkon wata har zuwa ƙarshen wata, wannan kuma yana da alaƙa da yana yin aikin mutum yake yi. Ga ɗan kasuwa mai fita ya samu kullum yana da kyau duk ranan da ya dawo daga aiki ya dawo daga kasuwa to acikin abinda ya samu na wannan rana ya ware wani abu wanda zai iya ajiyewa ya tara shi ya biya kuɗi dashi ƙarshen wata. Ga ma’ikaci wanda yake aiki da gomnati shi wannan nashi yana iya zuwa da sauƙi saboda ya kan samu kuɗin shi ne a daidai lokacin da irin wa’innan kuɗaɗan suke bijirowa.musamman kuɗin ruwa da ake biya duk wata ko kuma kudin wuta da ake biya shima duk wata din. Wannan ka iya taimakawa wajen mutum ya samu saukin biyan irin wa’innan kuɗaɗe ya biya ba tare da wani tashin hankali ba tare da jin cewa lalle ya faɗawa wani tsanani ba.duk wata ko kuma kudin wuta da ake biya shima duk wata din. Wannan ka iya taimakawa wajen mutum ya samu saukin biyan irin wa’innan kuɗaɗe ya biya ba tare da wani tashin hankali ba tare da jin cewa lalle ya faɗawa wani tsanani ba.

Ibadan na ɗaya daga cikin manyan garuruwa a nijeriya kusan ana iya cewa shi ne babba gari mafi girma mafi faɗin ƙasa a yammacin afrika, kuma suna da manya manyan kasuwani wanda suka haɗa da kasuwan ojo da ojama wannan kasuwani ne da mutanen garin kuma baƙi wasu ma ‘yan ƙasashen waje ka iya zuwa domin kashe kwarkwatan idon su ta hanyan siye siye da siyan kayayyaki musamman wanda babu a yankunan su. Kasuwani ne da akan siyar da kayayyakin gargajiya da kayayyakin abinci a kayan marmari akan siyar da irin mangwaɗa kayan masarufi komai da mutum yake nema a irin wannan kasuwa akan samu kuma akan samu saukin farashi fiye da wasu kasuwani dake manyan garuru irin su legas da fatakwal da sauransu, saboda yadda ita ibadan din take da saukin rayuwa kuma haƙiƙa mutanen da suke cikin wannan kasuwa mutane ne ‘yan ƙabilan yarbawa wanda kuma suna da zumunci da son baƙi da kaunar mutane, wannan ya ƙara bawa kasuwan dama don ta ƙara haɓaka ta ƙara cika.

Akwai wasu mutane a Yammacin Afirika wanda suke ƙasar Benin da suke yin wani addini wanda ake ganin a duniya shi ne addinin da ya fi kowane addini ƙunsats tsafi a cikinsa. Wannan addini ana kiran shi “Wudu” wanda mutane da dama daga ƙasashe da dama musamman ƙasashen Turawa na Yammacin duniya, sukan zo kallon wannan wasa nasu ko biki nasu da sike yi a sheka; a kowane goma ga wata, a; duw watan Janairu. Kamar yadda wasu majiyoyi suka rawaito, wannan al’ada tasu ana yin ta ne a goma ga watan Januwaren kowace shekara. Addini ne wanda yake ƙunshe da tsafi me yawa sike gudanar da wasansu na gargajiya da nishaɗantad da mutane da tsafe-tsafensu da sike yi wanda hakan yakan birge mutane har ya janyo hankalin mutane da dama daga ƃangarori dabandaban na duniya suna zuwa kallon wannan wasa. Hakika, wasa ne da yake cike da abin sha’awa musamman ga mutane wanda sike da sha’awar yawon buɗe ido da kashe ƙwarƙwatar idonsu. Kuma, kamar yanda ya bayyana, shi wannan wasan ana yin shi ne a cikin garin; a cikin ƙasar Benin, wanda fili ne babba.

A ita kyauta wani abu ne da mutum ka iya cirewa daga dukiyansa ya bayar saboda yasa farin ciki a cikin zuciyar wanda zai ba ɗin duk taurin kan mutum duk kiyayya duk gabansa idan aka ce an masa kyauta ya kan ji farin ciki kuma ya kan ji sanyi a aransa to sai dai da yawan mutane suna ɗauka cewa ita kyauta ana yinta ne daga na sama zuwa na ƙasa, wanda kuma ba haka bane kyauta na ƙasama na iya yima na sama. Abinda nike nufi da wannan shi ne, kamar yanda mai hali zai iya yima mare hali kyauta to haka shima mare hali zai yiwwa mai hali kyauta kuma zai yi farin ciki zai ji daɗi, ba kamar yadda mutane suka ɗauka na cewa kai in baka dashi kullum sai dai a baka, wannan kuskure ne yana da kyau kuma a gyara wannan din. Bahaushe ya kance yaba kyauta tukwici, abinda yike nufi da wannan shi ne idan aka maka kyauta kaima ka rama gwargwadon abinda zaka iya, idan shi mai hali ye maka kyautar dubu ɗari to kai a matsayinka na mare hali sai kai mai kyautar abinda koda kimarsa bata ɗara kimar dubu biyar ba. Wannan zai sa ya yi farin ciki ya ji shima lalle yanda yake kulawa da kai kaima kana kulawa dashi.

Kamar yadda masana suke faɗa, ita ƙwaya wata aba ce wacce idan mutum ya fiye shan ta, to kuma za ta bi jikinsa ta yadda duk lokacin da bai yi mu’amala da ita ba, ba zai taɓa samun sukuni ba, Wannan shi ne babbar matsalarta, shi ya sa za ka ga wanda suka fara, to yana musu wahalar su daina. Shi ya sa yawanci mutane masana, idan suna so a raba mutum da irin wannan ɗabi’a ta shan ƙwaya, to akan yi ƙoƙari ne kamar yanda ya fara shan ta a sannu a sannu, shi ma kuma a raba shi da ita a sannu a sannu, saboda ta riga da ta bi jikinsa, rabuwa da ita farat ɗaya, lokaci guda, abu ne wanda yake mai wahalar gaske, wanda wasu suka ce ka iya zama sanadin ma mutuwar shi wannan mutum. Shi ya sa kamar yadda muka gani, yanda ta shiga a hankali, haka ake fitar da ita a hankali, ta yanda za a iya, shi mutumin a tambaye shi, ya adadin da yake iya sha a rana? Sai a duba a ga me za a iya ragewa a ciki, may be a kasa ta gida uku ya koma shan gida biyu, a haka a kasa ta uku ya koma shan gida ɗaya, a haka a haka har ya daina. To a hankali, a hankali, a haka ake rabuwa da ita, saboda yanda ta shiga a hankali, dole haka za ta fita a hankali.

Idan ana magana a kan haya, ma iya cewa, haya wacce take mutun ze zauna shi kaɗai ko ze yi amfani da abunsa ne shi kaɗai, haƙiƙa ta fi natsuwa ta fi kwanciyar hankali. Kuma ta fi kawo zamal lafiya a kan irin hayad da mutun ze cakuɗu da mutane ko su haɗa su samad da wani abu, ya zamana cewa suna amfana da shi su biyu. Wannan ka iya jawo rikici, ka iya jawo cece-kuce kuma ana iya zuwa hakan ya zama matsala ko ya zama sanadiyyar rabuwa da shi wannana abun ma da aka mallaka ɗin gabakiɗaya. To, don haka ni gaskiya a wannan gaƃa, ina fifita a haya ko amfani da abu, mutun ya zamana cewa shi kaɗai ne ba tare da wani ya yi bushaya fat; ya; ya haɗa da wani ba, saboda haɗuwar ka iya jawo matsala kuma wata matsalar ka iya jawo lalacewa da tsamin alaƙa. Wannan ɗin, ba dede ba ne kuma dik abin da ze jawo a guje wa; wannan; irin wannan matsalar, shi ne abin da ya fi cancanta mutun ya yi, ba wanda ze kawo musu sauƙi ko arha ko wani abu da ka iya gushewa nan kaɗan; nan gaba kaɗan ba. Ni na fi ganin cewa, ya zamana cewa mutun ya mallaki ko kuma ya zama shi kaɗai yake da damar amfana da wannan abun ba maimakon a ce wasu da yawa za su amfana da shi ko don gudun kar a ƃarnayar da shi.

Rashi ko rashin kuɗi babban matsala ce da ka iya mutum ya ji cewa kamar ma ba a yi dashi. Wani lokaci rashin kudi kan haifar da matsaloli dabam dabam a cikin gida da wajen gida, rashin kuɗi ka iya sawa a kasa, mutum ya kasa fahimtar me yake damunsa? Ko me yake haɗa shi da mutane? Rashin kuɗi matsala ce babba da muke ƙoƙarin muga cewa an kawo karshenta, musamman ta hanyar inganta rayuwar matasa da samun musu da ayyukan yi, saboda a duk lokacin da aka ce magidanci ko matashi be dogara da kan shi ba, to al’umma musamman a wannan lokacin suna masa kallon banza wanda ba shi wata ƙima bashi da wata daraja bashi da wani abu da za a yi taraiyya dashi a cikinsa, hakan ka iya janyowa mutum ya samu naƙasu ko ya samu tsaiko wajen gudanar da al’amuran rayuwansa, wani lokaci abinda ya shafe shi ya zama dole ma ya sani to sai ya zamana cewa ba a sanar dashi ba saboda bashi da kuɗi kuma bashi da wata katabus. To amma duk da haka kowa shi yake da damar ɗaukan neman nauyinsa, in ka rasa laifin waye? Laifinka ne ko na abokanai? Kai ne baka tsaya ka jajirce ba kai ne baka nema ba, inda ka nema yanda Allah ya horewa kowa kaima daya hore maka.

Muje shagon sai da kayan itatuwa. Shagon sai da kayan itatuwa waje ne da ake sai da kayan itatuwa ganyyayaki na miya, na jiƙawa, na dafawa, na yayyankawa da ake ci danye, da sauransu. Irin wannan shaguna na da mahimmanci gaske a cikin al’umma saboda suna taimaka wajen mutane su samu abubuwa wanda suke na dabi’a ba tare da an saka su a masana’anta ba an sarrafa su a masana’anta ba. Lalle irin wannan shaguna yamata ace mun same su da yawa kamar misali a cikin gari irin Kano zaka same su a wajaje da yawa, kaman babban kantin shagon sufi, babban kantin shagon da ake kira da nik, wannan duka kantina ne da mutum in yaje zai iya samun wannan abubuwa a cikinsu kuma suna da mahimmancin gaske ga lafiyar dan adam duba da yanda jikin mutum yake son abubuwa wanda suke na dabi’a ba tare da sarrafawan kamfani ya shiga ciki ba. Lalle ya kamata ace dukkan a magidanci ko ince musamman magidanci ya kamata ace ace yana mu’amala da irin wa’innan shagungunan, shaguna saboda samun kayyayaki wanda suke ɗanyu, sabi, ba tare da an sarrafa su a masana’antu ba bare a sa musu wani sinadari wanda ka iya gurɓata lafiyar dan adan. Da wannan nike cewa ya kamata mu dunga mu’amala da ire iren wa’innan shhhh

Lallai rayuwa kyakyakyawan abu ne. Rayuwa abu ne mai daɗin gaske. Rayuwa idan mutum ya mo:reta, lallai abu ne da ba za su ya zo ƙarshe ba sai dai haka ɗabi’a take. Dole, duk kwanda ya rayu, zai mutu ya koma ga mahaliccinsa. Haƙiƙa, rayuwa akwai daɗi. Haƙiƙa, rayuwa tana da abubbuwan tunawa a cikinta. Sai dai ina bawa mutane shawara a wannan gaɓa, da su yi ƙoƙari, su yi rayuwansu yadda ta dace, ta hanyar samuwar kayayakin more rayuwa da jin daɗin rayuwa tare da kulawa da inganta lafiyarsu. Saboda dukkan daɗin rayuwannan, idan ba lafiya to ba za a ji shi ba. Ina jan hanƙalinmu, musamman matasa masu tasowa, da su kasance cikin mutanen da za su rayu rayuwa mai ma’ana rayuwa da za ta amfanar da al’ummar da su ke cikinta, rayuwa da in ba su za a tuna da su. Lallai, ina ƙara jaddadawa cewa rayuwa abu ne mai daɗin gaske aba ce da yakamata kuwa ta tsaya, ya mura yadda ya kamata. Ka da sai ta wuce ta shuɗe, kuma ya yi dana sani. Ina ma a ce ya more ta lokacin da yake da dama. To, haƙiƙa, wannan dana sani ba za ta yi amfani ba

Rayuwa abar sha’awa musamman cikin abokan zama wanda suke na gari, cikin abokan zama wanda suke maka abin da kake tsammani daga gare su To, amma a wani lokaci mukan tsammaci wani abu, se kuma ya zamana a zahiri ba haka abin yake faruwa ba. So da dama muna wa a rayuwa cikin abokan zama kallan wata rayuwa me cike da jin daɗi da farin ciki da annashuwa da so da ƙaunar juna. Amma, wani lokacin kuma, ba hakan ne yake faruwa, se ya zamana cewa ana rayuwan ne cikin munafunci da ƙyashi da baƙin ciki da hassada. Wanda haka, ba shi akai tsammani ba a farko kuma duw wanda ya hango ka cikin abokan zamanka, ba irin tsammanin da yake maka ba kenan, yana maka tsammani ne na daɗi, to kai kuma kana nan, kana cikin wahala. Lallai wannan shi ne abin da yake faruwa a zahirin rayuwa cikin abokan zama. Kana zaune da su zuciya ɗaya, suna zaune da kai zuciya ɗari da hamsin da biyu. Wannan kuskure ne, kuma ya kamata a ce ‘yan uwa abokan zama sun gyara. Ga yanda ake tsammanin rayuwar, ga kuma yanda su suke gudanar da ita rayuwar, ya sha bamban ɗari bisa ɗari babu ma haɗi, to amma duh halin da mutum ya tsinci kansa a ciki se ya yi haƙuri. Idan ya haƙura, wata rana se labari, rayuwa dika komai mai wucewa ne.

Hanyooyin tafiye-tafiye na safara a Naijerya Lallai mafi girman abunda muka dogara da shi a Naijerya wajen safara a wannan lokaci na yanzu shi ne mota. Mota ita ce aka dogara da ita wajen safara daga gari zuwa gari ko daga waje zuwa waje. A wasu yankunan ana samun abunda ake kira da nafeef keke nafeef wanda da yawa, musamman a garuruwan Kano, irin su Legas, irin su Jigawa, Dutse, to akan samu cewa nafeef suna da gudun-mawa me girman gaske wajen zirga-zirga a Naijerya. To a wani lokaci kuma, jirgin ƙasa na daga cikin hanyoyin da wasu bangare na jama’a su kafi yarda dashi a wajen zirga-zirga a Naijerya. Shi dai a zuwa yanzu, ingancinsu har yanzu ba ya tabbataba. Haka kuma sunyi ƙaranci me yawa. Masu hali kuwa a Naijerya yanzu, saboda yanayin da ake ciki na rashin tsaro da aminci, yawanci sunfi yarda da subi hanyoyin sufuri na jirgin sama, wanda wannan yakan basu daman su isa inda zasu je da wuri, kuma yana basu daman su sami aminci da natsuwa a yain da suke cikin tafiya. Amma a cikin wasu ɓangarori na Naijerya, kuma mutane da yawa sun riƙe baburan hawa da kekekuna a matsayin hanyoyi na zirga-zirga.

dangi na kurkusa sun haɗa da uwa wadda take da tsananin ƙauna ga ɗanta kulawa juriya da haƙuri haka kuma uba a ɓangare na biyu shi ma yana da kulawa da jajircewa da kuma ƙauna ga ‘ya’yansa bayan haka akwai ƙani shima haka mutum ne mai kulawa akwai ƙanwa ko yaya mace ko ƙani na miji ko yaya na miji duka wannan sune dangi da ake kira na kusa wanda suke cikin mutum kuma ba sa son abun da zai taɓa shi sukan ƙaunace shi fiye da kawunan su ma a wani lokaci bayan su akan samu dangi na kurkusa kamar yayan baba ko ƙanwar uwa wanda suma sukan nuna ma mutum soyayya irin soyayyar da uba ko uwa kan iya nuna ma ‘ya’yansu wannan su ne dangi na kurkusa haka kuma cikin dangi na kurkusa a iya sa kaka mace ko kaka namiji ta ɓangaren uwa ko ta ɓangaren uba wani lokacin ma sukan iya yin abun da su asalin iyayen ma ba sa yi a nuna ƙauna da soyayya da kulawa da taimakawa ganin mutum ya kai ga kaci ya isa inda ake so ya isa a rayuwa

Yana yin yanda nike tsara barcina ya danganta da irin wahalhu dana sha fama dasu a wannan yinin. Idan na gaji da yawa nasha wahala ban samu lokacin hutu ba kwata kwata a tsahon yini nikan shirya barcina da wurwuri musamman tsakanin ƙarfe tara zuwa goma na dare, idan ya zamana cewa bani da wani abu da ya zama min dole nayi shi a wannan lokacin, amma a yinin dana samu kyakkyawan kuma na samu barci na rana ko kuma ya zamana cewa banyi wasu ayyuka da za su jigata ni ba to nakan iya tsawaita lokacin barcina ta hanyar yin wasu ayyuka wanda nike ganin sun fi ɗadi a wannan lokaci na dare, wannan ya kan sa na kai irin ƙarfe ɗayan dare, ƙarfe biyun dare wani lokaci har ukun dare ba tare da na kwanta na rintsa ba. To kamar yanda na faɗa ya danganta da irin wahala da dawainiyar dana sha a wannan yini. To duk da haka ce dai ko da yaushe ina ƙoƙarin na nunawa kaina cewa yim barci da wuri yafi taimakawa lafiya sannan kuma ya fi sa mutum ya tashi cikin nishaɗi ba tare da wata kasala ba, ya kuma tinkari yinin gaba na gobe kenen. Hakan kuma zai sa kwakwalwarsa ta samu cikakken hutun daya kamata ta kuma shiryawa dukkanın wani ƙalubale na rana mai zuwa.

buƙata ko buƙatuwa zuwa ga abu tana nuna lallai cewa wannan abun idan babu shi akwai damuwa saɓanin so na abu kawai ba tare da buƙata ba ba shi da ba za ya nuna lallai lallai idan babu akwai matsala misalin wannan kamar mutum ne ya ce ina buƙatar na yi barci to a wannan lokacin barcin yana da muhimmancin da idan bai yi shi ba za a iya samun matsala amma idan mutum ya ce ina so na yi barci to abin da wanda yake nunawa shi ne wata ƙila yana dai so ya kwanta ya ɗan huta ne kawai amma ba wai barcin ya kai wani mataki da idan ba a yi ʃi ba wanda zai haifar da damuwa wani ƙaramin misali kamar mutum ya ce ina buƙatar in ci abinci a nan yunwar ta kai masa ƙololuwa ta yadda idan bai ci abincin ba akwai wani nau’i na damuwa saɓanin idan ya ce kawai ina so in ci abinci a nan ba lallai ya zamana cewa akwai yunwar da yawa a tattare da shi ba zai iya yiwuwa yana so ya ci ne kawai saboda daɗin abincin ko don wata buƙata tashi ta ya ga yana ɗan tattauna wani abu ko wani abu makamancin haka amma ba wai lallai ba ne idan bai ci abinci ko in bai same shi ba za a samu wata matsala wannan a taƙaice kenan

Abinci a kan hanya, ko in ce Najeriya a matsayin ta na babbar cibiyar abinci, da tanɗe-tanɗe da lashe-lashe a Najeriya ko a duniya, ƙasa ce wacce ake siffanta ta da mafi ingancin shinkafa dafa-dika. Kusan in de jalof ce ake nema, to babu inda ake samun ingantacciyar jalof dafa-dika irin a Najeriya, wannan a dud duniya kakaf, haka aka fitar na wannan aa; aa wannan alƙaluma Abinci a kan hanya a Najeriya ya siffantu da sauƙi da kuma inganci, musamman a jahohi irin su Kano, Katsina, Zamfara, to a nan ne ake samun abinci mafi arha a kan titinan Najeriya. A jahohi irin su Legas, akan sami abinci me kyau, se de da ɗan fifikon kuɗi, ba kaman irin na su Kano ba. Haka kuma, jahohi irin su Jigawa, irin su aa Adamawa, aa su ba iya abinci dafaffe ma ake samu a kan titinan ba, akan sami fura da nono ingantacce, wanda da yawan mutane suka fifita amfani da shi musamman da rana, a kan dafaffan abinci. Wannan kuma ya biyo baya ne kasantuwar akwai Fulani da yawa a ta yankin.

matakin karatu a najeriya na naziri da firamari da sakandiri, aww wanda suke amfani da tsarin karatu na ƙasar ingila ko kuma na kanada Akwai makarantu da dama a najerija musamman a jihohi irin legas, abuja, kano, fatakol, kaduna, da suke amfani da tsari ka irin na wannan ƙasashe. Misali kamar a makarantun da suke a abuja, akwai makaranta wadda ake kira estem international college, wannan shi ma shi ne tsarin su na a, tsarin karatu na: ƙasar ingila. Wanda ku shi ne suke bi shi suke tafiya a kai, sannan sun fi ganin nasara sun fi ganin cewa e:, shi ne ya fi dacewa. To maganar gaskiya ba a haɗa ba da tsarin karatu irin wannan ƙasashe da kuma tsarin karatu na najeriya, wanda yake buƙatan gyara tun shekara sama da ɗari da suka wuce. Kuma an wofantar da shi, an banzartar da shi, an ƙi kulawa an ƙi gyarawa. dole makarantu irin waɗannan da suke neman su sami mafi inganci ko su samar wa da yaransu ma fi inganci karatu, dole su nema wa kansu mafita, ta hanyar yin amfani da waɗannan tsare-tsare na waɗannan ƙasashe da suka cigaba. Cinda ba wata ƙasa da za ta cigaba dole sai da ilimi. Kuma mu a nan tamu ƙasar an ƙi gyarawa, yakamata a nemi mafita ta hanyar yin amfani da irin waɗannan.